loori n-za nyaaga ŋɔ loori piɛlli n-nyɛli ka bini za di luɣili ni ka nyɛ zaɣ' ʒee ni zaɣ' piɛlli ka dabba ayi ʒi kpe ka ŋun bala maa ye liiga ʒee ka zaŋ bini bɔbi o zuɣu ka ŋun bala maa mi gba ya ka kuriti bini za bɛ tooni.

do n bɔŋɔ do maa mi nyɛla zaɣ' pɛli ka di zuɣ' saa gba nyɛ zaɣ' pɛli ka di takoro pɛmitɛ zaɣ' pɛli ka ti za di nyɛŋa ka di patɛsa nyɛ zaɣ' tankpagu ka di laatinim gba nim zaɣ' pɛlila kuɣisi mini tiŋa gbani maa kala gba nyɛ zaɣ' yiga

Aleepile kpɛbu shee m-bɔŋɔ ka niriba ayi ye liiga ka di nyɛ zaɣ' yinsi ka paɣa nyaɣi baaji zaɣ' sabinli ka shɛli be o nuu ni zaɣ' tankpaɣu ka gbubi bia ka zaŋ bini zaŋdi tiri ninkuru ŋɔ ka o mi ye, liiga sabinli ka ye shɛli pa zaɣ' ʒee.

Gbanpiɛla n ʒɛya ŋɔ bi mi bɛla duu ka duu maa luɣushɛli polo nyɛla zaɣa piɛla ka di shɛli polo nyɛ zaɣa tankpaɣu ka so za nyaanga maa ka o liiga mini o jinjam nyɛla kala yini ka malifa shabi ya ka so za bi kpahi la bini ka so za puuni ka so yɛ liiga piɛlli jinjam sabinli ka mali.